Dis picture wey I dey look so na big wahala wey dey face plenty area for Naija. Dirty full ground, everywhere don scatter, pipu dey pass the place, de no fit breathe well because of the kind smell wey dey come from that place - all the rot ten rubbish. Dis kind thing no good at all. E dey affect awa health, e dey spoil environment and e dey chase better life comot from pesin hand. Dirty like dis dey bring plenty fly, mosquito and even rat. And if you sabi wetin those animal dey cause, you go fear. Fly fit carry typhoid, mosquito go give you malaria, rat fit carry lassa fever come your house. Na so small-small disease go dey waka from one compound to another. Another thing be sey when dirty full like dis, rain no go dey flow well again, gutter go block, water go gather for road, pipu go dey jump water like sey de dey swim, na flood go come full every corner. All dis na because pipu dey throw dirty for all dis na because pipu no dey throw dirty for correct places. Pipu go say na government work to pack dirty, but truth be sey na everybody work. If pesin chop pure water or biscuit, make e find waste bin drop am. If everybody dey throw dirty anyhow, how country wan clean? For dis mata, even small pikin get role to play. Dem fit learn from house sey dirty no be wetin pesin go dey throw anyhow. Make dem know sey clean environment dey help everybody – both rich and poor. Community sef join hand do environmental sanitation, sweep street, clear gutter, pack all the dirty comot. Everybody dey do am every month, e go reduce all the dirty wey dey pile up like mountain. Plus you fit stay separate dirty. Some nylon, even plastic bottle, iron or ore-dem things wey fit still get use. Some pipu dey use am start small business. Dem go gather all dis thing, wash am, sell am. So instead of make we dey throw dem away for road, you fit use dirty take find small money. Wetin I dey try talk be sey make we shine eyes. Dirty no be awa friend. If we wan live better life, make we start from to dey keep where we dey clean. Clean environment dey bring peace of mind, good health and better tomorrow.

Dis picture wey I dey see na clear example of serious work wey dey happen for road construction site. You fit see di men wey wear orange and yellow vest wit elment for head, dem be construction workers. Di big blue Julius Berger truck wey dey show for back sey na big company dey handle di work. Construction no be small tin o, na one of di most important work for society, without good road how motor go pass well, how trailer go carry foodstuff, fuel, goods from one state to anoda e go hard so all dis workers dey play big role for how country dey function, dem dey under hot sun dey do work wey fit make body tire. Some dey dig ground, some dey mix cement, some dey measure and plan watin dem go do next. Di element and di reflective vest wey dem wear na to protect dem because anytin fit happen for site so safty dey very important. Anoda tin be sey company like Julius Berger na one of di popular ones wey dey Nigeria, dem dey handle big big government project, e show sey government dey try improve transport system. Once beta road dey, travel go easy, goods go cheap because trailer no go dey spend too much time for bad road and pipu go fit reach dia house on time. But no be just good road dem dey build o, na also work because all dis workers go collect salary, use am take care of dia family. Na employment opportunity for youth, if we get more of dis kain project unemployment go reduce for Nigeria, even you wey dey hear dis make you know sey construction job dey important like doctor own or even teacher own, na part of development country no fit grow if we no build road, bridges, schools, hospitals and beta infrastructures. So make we dey appreciate pipu wey dey do dis kain work, dem dey hustle for all of us to enjoy smooth road and better movement. If government and pipu join hand Nigeria go beta.

Dis building wey dey for dis picture na church, from di way e be you g know sey no me small church o na beta big one. Di building et dat traditional church design wit cross for top wey show sey na please wey pipu dey gather to go worship God. See as di church paint fine, light green wit some touch of white, dem use beta design do am wit long windows dem and big entrance. You go know sey e go fit carry plenty pipu inside, e dey for beta area too, see motor dem wey park for front dat one no mean say pipu come regularly, pipu dey come regularly for church program. Dat one mean say pipu dey come regularly for church program, maybe Sunday service, prayer meeting, choir rehearsal or even wedding self. For may places for Nigeria or even Africa, church no be just place wey pipu dey do prayer, e dey serve like community center, na hia dem dey hold youth meeting, women fellowship, naming ceremony, marriage cancelling and some times dem dey even do free medical checkup or even give pipu food for outreach. Church building like dis dey always dey important for society, na place wey pipu dey find peace, dey get hope and dey hear word of God wey go help dem live beta life. Pastor go preach, choir go sing, pipu go dance, e dey help bring pipu together especially wen life tough. Even pipu wey no dey at ten d church self go sabi am either as landmark or meeting point, you fit hear pesin sey meet me for dat big green church wey dey junction, na sign sey di church don become part of di area culture. Make we remember sey na ppipu wey contribute, donate and work hard dey build dis kain structure and make we dey appreciate am because na symbol of unity, peace and even spiritual growth, so dis church wey we dey see for picture no be just building, e dey carry plenty meaning, faith, hope community, love and tohhetherness. E get role wey e dey play for society and we suppose dey value am well.

Watin we dey see for dis picture, na di entrance to one popular place wey dey for Lagos dem dey call am Lekki conservation center. E dey along Lekki-Epe express way and na one of di best place wey pesin fit go relax mind and connect wit nature, di entrance wey dey here no be ordinary gate o, nab g wooden ark wey dem carve like sey na trees wey twist, wey join hand together. Di tin fine well well, as you see am you gosabi sey na place wey dey about forest, nature and watin concern animal dem. Di design be like sey e dey tell you say, come enter, come join body wit nature. Lekki conservation center na nature reserve wey dem build to protect animal, plant and di whole environment. Na di Nigerian Conservation Foundation build am back den to help keep nature safe especially inside big city like Lagos wey everywia dey turn complete. Pipu dey come hia come see different kain animal like monkey, peacock, tortoise, bird and snake, you go even see concordial if you lucky. One tin wey make dis place dey special be sey dem build wooden bridge wey dem raise above ground, so dat pipu no go disturb di land wey animal dey waka, you go fit dey waka on top, see everytin and still no scatter watin dey ground. One of di biggest attraction na di canopy walk way, dem say na di longest for Africa, as you climb am e be like sey you dey fly for inside forest, you go dey see tree top, breeze go dey blow you, e dey sweet like adventure film. Di arc wey you dey see na symbol, e no just fine, e dey welcome you enter one journey to understand watin nature be, plenty school children, tourists and pipu wey just wan enjoy peaceful place dey come Lekki Conservation center. To play, snap ppicture and even learn so dis picture wey we dey look so, e dey show beginning of beta journey one wey go make you calm down, connect wit bush, learn how too protect pet and still enjoy your day. Na one of di tressure wey lagos get and every body suppose visit am at least once.